Jema duu puuni m boŋɔ ka di bara pam ka niriba zoo ʒi jema duu maa puuni bɛ zaɣa gbaliŋ niŋla nyɛpobrisi ka bɛ yaayaagi ʒia tabini ka bɛ pam pili zipilpiɛla.

Daani n boŋo ka palli gari ka loori tam palli maa zuɣu chɛna loori maa nyɛla zaɣ piɛlli ka moto bari gba zaŋ o moto zali ka ʒi dizuɣu ka do so chɛna ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka o so jinjɛm waɣanli ka di nyɛ zaɣ sabinli do so gba baɣa palli maa nangbani kpaŋ chɛna ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka o so jinjɛm ŋmaa ka gbubi nuchɛ baŋa ka di nyɛ zaɣ dozim

Zabiri malibu shitoɣani n boŋo ka bi zaŋ anfooni nima n zaŋ tabili tabili dikpuni zuɣu malibi balibu balibu foto nim n bɛ dipuuni ka paɣaba ayi ʒiya ŋunbala maa ʒila kuɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣ vakaɣili ka ŋun bala maa mii ʒiya ka pa sariga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o yɛ liiga piɛlli

doo n ʒiya ka gbubi laɣari ka di nyɛ gbana ka di bɛ o nuuni ka o la ka o nyina yina ka o zaŋ o nuyini n ti dihiri foon karili ka foon dibata zaa bihi gba do n baɣali ka so ʒi nimaani ka yɛ liiga ka di gabi zaɣ ʒiɛhi ka roba baajo do o tooni

ashɛbitɛni n bɔŋɔ ka dutɛ ʒɛ kuɣ' zuɣ kuɣ' maa nyɛla sabinli ka paɣ' so gba ʒɛ ka gbabi baaji bili o nuni ka lihiri dutɛ maa ka dutɛ maa diro ƒɛɛla ka gbabi alikami o nudiriguni ka gbabi takari o nuzaani ka ga waachi

Kom ni n boŋo ka tihi zooi ʒɛ kom maa puuni tihi maa niŋla maham kom maa gbunni ka ŋarima dibayi bɛ kom ŋo puuni ŋarima dibaayi maa puuni shɛli niraba ayi n ʒi dinni ka piɛɣu bɛ di puuni dinbala maa mii sa niraba ata n bɛ dinni ka piɛɣu bɛ di gba ni

Yili viɛla n ʒɛya ŋo di nyɛla tambu tambu bushɛm ka laati nim nyo n bɛ di puuni ka yuri ayi ʒɛya ka bi zaŋ loɣu gaba bi nyɛla zaɣ piɛla ka doo du n ʒi do loɣu maa zuɣu ka ninvuɣu shab du n ʒi o luɣuli nika kom do bi luɣuli ni

Ninvuɣi gbaliŋ mbɔŋɔ bi shɛba zila kuɣusi zuɣu kuɣu sabila nyɛli ka shɛba mi zɛ bi yɛanga ka so zɛ bi tooni na ka yiɛduhirisi bɛ o tooni ka o diri feela niŋdi yiɛduhirisi maa ni niriba ŋɔ shɛba niŋla yee pɔbirisi.

niriba n ʒɛya ŋɔ niribaanahi n ʒɛ tuuni na ka puuni niribaayi gbabi bukunim bɛ nuuni ka niribaayi be gbaba be shɛbi kpala nɛkpara ka shɛbi gba mi gba be tuuni ka yɛ nɛpilla be nyɛla niribaanahi gbaya ka niribaanu gba mi ʒɛ be yaɣili

ashɛbitɛni n bɔŋɔ ka tɛbuli waɣ'li ʒɛya tima zaɣ gbaliŋ pa si zuɣ tima maa sola boŋɔ nim ni ka doɣitɛ ʒɛ kuɣ' zuɣ kuɣ' maa ka kpa nɛkpara ka yɛ liga piɛli ka pɣabaayi ʒɛ o tomi ka paɣ' so gbami ʒɛ o nyɛŋa

bia n doya diɛmda o diɛmdila bibihi bin diɛma ka di bɛ ka loori ni ziliji la ka o teei do tiŋa ka yɛ suyeeda liiga ka piɛɣu ʒi o nyaanga ka bini bɛ piɛɣu maa ni

alɛpilɛ bili n ʒɛya zaɣ piɛlli n nyɛli ka niraba kana ti ʒɛ di gbuni n yuundili ka paɣa so ʒɛ bi tooni n diriba fiila paɣa maa zaŋla o nuhi ayi n laɣam taba do so bin ʒɛya maa puuni so yɛla liiga boɣa waɣala ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka o so jinjɛm piɛlli gba

loori bihi ka bi duhura loori bihi maa nyɛla dibaanii ka dibayi nyɛ zaɣ buluu ka dibanahi mii gabi zaɣ piɛla ni zaɣ ʒiɛhi ka zaɣ yini nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ yini mii nyɛ zaɣ dozim

teebuli lora ka bi zaŋ tamtam tabi zuɣu lora maa shɛŋa nyɛla zaɣ dozim ka gabi zaɣ ʒiɛhi ka shɛli mii gabi zaɣ piɛla ni zaɣ vakaɣali ni zaɣ ʒiɛ ka do so ʒɛ dinni n zaŋ o maŋ tabili dikpuni ka do so gba ʒɛ n miri lora maa shee sa